Mu kabuga akamu ak'omugotteko waliwo owabboodabooda aweeseeko omusaabaze ate emabega we waliwo omusajja ayambadde ettissaati eya bbululu n'akakoofiira aka kyenvu, asikambula ekigaali ekitisseeko emigugu.

Envubu ezaakula ne ziwola, ennene ddala ziri mu mazzi. Emu evuddeyo ku lubalamabalama, eringa eyagala okwambuukiriza eve mu mazzi ate endala eri mu mazzi ebuliddeyo; eggyeeyo mutwe gwokka.

Akamuli kalungi ddala kali mu langi ya kakobe era we kali walabikira ddala bulungi kuba kasikirizza n'ekiwuka nga enjuki okusobola okujja okugwako ng'oboolyawo nayo yeenuunire ku kabisi akava mu kimuli kino.

Eryato ddene bulungi liseeyeeyeza ku ssemayanja era n'abavubi mwe bali buli omu akutte enkasi basobole okusala amazzi eryato lino litambule libagguse we bagenda.

Omusajja ayambadde t-shirt ye enjeru n'enkoofiira emmyufu, ali mu kwokya ebyuma eby'enjawulo nga agatta obutayimbwa akozesa zino ma ebyuma ebyokya okugatta ebyuma okusobola okukolamu ebintu eby'enjawulo ng'enzigi oba amadirisa. Era ali awakolebwa nga kuli waliwo engeri y'akayumba akaggale n'oluggi olw'ekyuma.

Oweekitiibwa Katikkiro Peter Mayiga awamu n'omutanda Kabaka Ronald Muwenda Mutebi balina we bali batudde wabula Katikkiro ayimuseemu akutamyemu awuliriza mukama we ky'amugamba. Embeera gye balimu ya ssanyu era waliwo n'aba mwa omukyala omulala asuulidde olubugo awamu n'eddiba ery'engo. Mu ssayidi endala waliyo omwami ayambadde ekkanzu asumikiddwa olubugo n'omusirikale aku awa obukuumi omutanda ali mabega we atudde mu ntebe enyirira obulungi ate nga awo.

Ekibbo ekijjudde obugule empogola ez'ebinyeebwa era kirimu n'empapula. Emabega waliwo omwami, ebinyeebwa bino bitundibwa era birabika bisibibwa mu nsoggo ezikoleddwa mu mpapula zino ez'amawulire.

Emicungwa egyengedde obulungi giri mu makutiya nga girabika bulungi ddala mu langi yagyo eya kacungwa, giri ku mudaala era gitundibwa, egimu gisumuluddwako ate endala giri wamu teginnasumululwa mu makutiya aga kkala enjeru amalala nga galimu ebikuubo.

Ekizimbe kyazimbibwa mu ngeri ey'amaduuka, kirina oluggya lugazi ddala era nga kiriko amaduuka ag'enjawulo okuli eritunda engoye era nga zitimbiddwa ku buddole. Waliwo n'edduuka eddala eritimbiddwako ebipande ebingi ebirabika nga bi... bya kampuni ez'enjawulo ezitambuza ensimbi oba okuwaanyisiganya ensimbi nga bakozesa amasimu awamu ne bbanka ez'enjawulo.

Ku mwalo waliwo amaato mangi agayimiridde amalala gatambula nga gajja okugoba ate waliwo n'abantu abayimiridde kuliko n'asitudde omwana omuto. Ku lubalama lw'ennyanja waliwo olwazi lwa mayinja.

Mu kifo ky'omugotteko waliwo omusajja ayimiridde nga yeetereza kasasiro ayiibwa mu kifo kino wakati w'amayumba g'abantu agasulwamu era mu nkuba bw'eba ng'etonnye omu amazzi galabika gatwalira ddala oba gajjulira ddala okutuuka ku nnyumba z'abantu.

Abaana basanyufu bano ab'obuwala n'ab'obulenzi, abamu bambadde engoye zifaanagana abalala tezifaanagana bali eyo mu ttale mu bitundu by'omu kyalo. Basanyufu bonna we bayimiridde buli omu akoze akakodyo ak'enjawulo okusobola okunyumirwa ekifaananyi.

Ebizimbe birabika nga eby'amasomero bizimbiddwa wakati mu miti erudda n'erudda nga ne mu maaso gaabyo waliwo emiti emimpimpi oba ebimuli mu langi eza kiragala biserekeddwako amabaati agali mu langi eya kitaka ne bisiigibwako langi eya kyenvu awamu n'eya kikuusikuusi.

Abavubi bali ku mwalo omunene ng'abamu bambadde abalala tebambadde. Bali mu kusika ekitimba kino ekikwata ebyennyanja nga bakiggya mu mazzi okukizza ku lukalu. Ku lukalu eno waliyo omusenyu omungi ogulabika nga baguzi bagusa bagulinnyalinnyamu nnyo kuba gulinga ogulimu ebigere ebisambiriddwamu.

Ebiyiriro by'amazzi bifukumuka okuva mu lusozi awali emiti egirabika obulungi mu langi eya kiragala ate ne biyiwa eno wansi nga nayo waliyo omuddo oguli obulungi omu... ogweyagala nga guli mu langi ya kiragala awo amazzi ne gakulukuta nga gakozeemu langi eya bbululu awamu ne kkala ezikola Musoke.

Abantu babiri omwami n'omukyala nga bazungu mu langi bali mu ddungu eyo balambula ebifo nga bwe bifaanana, mulimu ensozi n'ebiwonvu n'embeera y'obudde eraga nga ya musana nnyo. We bayimiridde boolekedde okukkirira nga waliwo n'abalala abali wansi eri era nga nabo bali mu kunyumirwa kye baliko.